Ŋutsu ɖe le dɔ wɔa le elektrik kaɖi ɖe dzi yaa ɖeviwo ɖewɔe kple ametsitsi ɖewɔe tu ɖe egbɔ le nu kemi kpɔ, e nu kemi wɔa wòle kpɔ. Mekpɔ be ɖevi ɖeka yii woa ŋatsi fɔfiɔ yaa ɖevi eeɖeka tse le picture la me medo awu o.

Ŋutsu ɖewɔe le dɔ wɔa le aƒe dzi aƒe ɖe dzi. Wole soalr panels dɔ wɔa le aƒe la dzi. Ame ɖewɔe do helmet ame ɖewɔe tse awu green le fi ma.ŋ0.